Tenne fotora sasu gobbayiidi mannooti buusa sa'annota leellishanno fotooti

Tenne misilera sasu seenni hawaasi garbira footo kainota la'neemmo.

Tenne misilera dikkote giddo manchu wahe bunano safare hirara manna agadhe nooha la'neemmo.

Tenne misilera kalaa Shifarra shuguxe la'neemmo biirote ofolle la'neemmo

Tenne misilera wayii boonora mitte beetto waa hinkiiltanna wolootu uurrite la'anni no mitu mitu kayiinni fototeno ise kayiissanni noota leellishshanno fotooti.

Kuni misilete aana leellannohu baddaamu manchi suufe uddirinohu rosu ministericha ikkanna su'masi ayi yinanni?

Mannootu maa itanni no? Sidaami qoqqowi presdaantichi insa ledo itanni no su"masi aye yinanni?

Tene misilera hawaasi kattami gido payissaho yinnayi bayicho noo sumuddanna hatonnino gawureeli yinayi ortodokisete cherche la'neemo

Tenne misilera sheekootunna imaamootu arabete qaalinni xaanfe certefikkeete amaxxite footo ka'inotaa leellishanno.